tena widan refee o kenar nuun parce que c' est pas la premier fois i mbaxtaan ta ka farna no ku xotoona no walu a koɓale wala boog environnement en general ke i mbika rek i cooxna ñuxrole te simin o fogole we ando naye dena nan giloox radio Diarekh no waxtu feeke Modou Mbisele o ñuxrole xay xeene kooro xe Dione
voila Djiby comme ne leytan ma ndiiki in way simnang a paax simna o fogole Diarekh simna arrondissement feene Tataguine departement fee bon region fee i mbaase o leŋ rawatina a mbisela le ando naye maaga inoorum aussi simna aussi oxe ando naye ten garu fo kene <hesitation> in daal foogaame Djiby i mbaase o leŋ i simna fop to mbaasnuwa fop xaq to mbaasana fop itam
Modou Mbisel xaro nana no affaire Jokalante parce que wo mayaa wala boog mera jala fo nana nen projet keeke xaƴa peut etre gonle qasoo nawo wala nam
projet nene koy maxey nanan kam xa yenga xene rek i mexey nanan teen ndaaa andaame initiative fa mbaax a saqu yo pour saate fee andaame baa mbadiin na rek xana moƴo leer to kee refna bug bug den xana lalin saaxle saaxle it a ndeeta nga baa ande kene o njiriñ denoo rek a mbaaga o ndam teeen parce que projet ke en generale munde ngarna rek o njiriñ saate fe a yoombu ref axa
d' accord xaye de leya in i mbaxtaanit no ke xot tuuna no walu choix de la parcelle manaama a cila le ando naye nuun xoxox we nu mbarano mbaago njil laŋ ke ando naye boog a qola xe ando naye ten nu mbaru mbaago ngoox no ndiing ne <hesitation> dabors <hesitation> manaam no kee wetan woona no mo of fiin walal maam korofiin wala baaba yiin nam refu nee ando naye naaga nu tan toogu xa qola xe ando naye ten nu mbaru mbaago ndiigito yo
merci beaucoup Djiby laamit ne jega solo trop machaala andaame i ŋota nga no mame iin wala no baab iin a jega kee ando naye soɓ aanum a jega kee laamtuma aussi i ngota nga o mbiño lakaso nge yit a jega kaa i ngestuna maaga ndaa kee ndeetlu wuuma na qooqa le mene ko ga'oogu oxa and naye ko xoox ka o ndiq sax to jeg mayu parce que no qol le choisir oona yo mais na anam numa choisir te koy kaaga andaame aprés xan i moƴo yaaja ndino yo parce que kaa jeg solo lool bo o xooxa o an mee waroona xoox fo laŋ ke o xooxa aussi a jega solo pour o andin i andaame bo i moƴna mbi rek xa i ŋuus kamfee moƴo yaajatinin oyo
to sax o ndetea ngaan no jamano faago aussi yaal mbine te ref oxe ando naye ten jeg jeg mbine ten xame u mbine ten maxe meeke xa qola xe aussi ten na leykaa ye keeke de maana na tun manaam mene na tan keel wala meeke te natan keel ana reta sax bo o ga cegel ke a njila nel maa ando naye maaga mbaru ndiing aussi foogum
voila kaaga leyoona sax boo fa ndiik a jega saate faa ga'an ma yaam kam roka kama saate ke a jega saate faa ando naye ndiing a fada nge ke farna zone naaga tout ka xaƴel nene pour cegel ke yo de leye zone nene ten i ŋoxik kaa a fiya ngaan pour mbaan faa meene ando naye pour :gfra cegel ke reend 'u maaga nu ngoox kaa parce que kaaga ka jeg kaate fiya no laŋ kaa a jeg kaate fiya qola xa den bo tax andaame kaaga tax'e de mbi'in wala pour ;fra ma cegel ke ñoowtaa ndaa ana jega o njiriñ pour o xoyiida ngaan mbaan faa ana jegaa solo lool andaame daal pour o qole faax Djiby il faut o qol le xaand ndaa tooko xandelo laaga itam mamo fo xar waro waago fi teen bo o qol lene waro ref ola xaand na
d' accord xan i numtu wiidoyo teen fogum nuun wee ando naye nuun na yond nuwa no affaire a kombale te ref environmataliste ke xaƴna o ndaayo fo o mbelaxi nax a refka peut etre yaanu mbetenel aussi no kee ando naye ten rend 'u surtout kee xot toona no walu gancax wee environnement fee moƴa mbaat pour projet nene nen keeke a gara nga a bugo dimle a nuun no ke xotoona no walu aussi dejas nu maitriser a kee ando naye ten ref milieu fee
Djiby kene o mebela qinaxo maako kam mos'u rever no adna yee mi im refa nge o docteur fat im refo millitaire wala im refo cacangin o cacangin koy kaa yaaj refee oxe na jang na kam classe ne soom ndaa a koɓale tamit teena fogu konn i ndeta nga bo rooga fokata in nowe an naye kaa i njang nita na koɓale keeke fadiida nga aussi o mbela qinax o maak a refu na mi Djiby keene moom o mbele qinax o maako parce que i ɓanda keete fiya koɓale i anda keete ref na i anda njiño nge to i nga aan aussi den taxu bo i mbugaa i partager in fo o fogele ndax den fop de mbaago nga ino yo aussi a mbaago njirñu teen
d' accord i ngara boo ndiik no choix fee ando naye ten refu le choix de la parcelle xa cila xe naxa qola xeene keene waru ref o qol la kene waru ref nam feru nee ando naye naaga nu njil tano yo maaga no caate ke nu mola no pinke nuun
<hesitation> ne ndeet tuma koy nee maam miin a mbiyaa kaa yoomb u leye comme parce que o ndeeta nga mene kee na xooxel mene ngaaf xupu meene wala aareer ɓasi tantan yaam maac i mbetan wa teeno ndik rek nda mayee i ndaa tadik keene moom ga'aam de ngoxel meen o qolu xooxena ngaaf ren en generale mbaan faa kaa changer keel a fi tel areer mee ando naye dena moƴu may keede mbiya ɓasi ten refu manaam xa caca xene ando naye ga'aam de mbaata yo den meene and naye kaa yaaco sandik o toubab a leyane sol argileux mee yomb mbaka niid maaga parce que a sanda maaga to a buga maaga bo fiyanoona maaga rek a yomba jim ndaa a refa nga maa and naye kaa fuund koy de leya sol joor o dufa nga maaga ɓasi yitam yoombe coxit keete warna cooxit bo a jega solo pour pour o an gancac fu refna meete yeloor na
nda kaaga aussi pour o fi'in wofo xooxof refee oxu garna gar a waago fi'in foko mera qooq
kaa i ley'uye manaama qooq kaa laamit formation sax jamano feeke i ndef na in kaa i ngoxa pour ngooxa ndaa a qooqa le waroonga jiriñ kaa laamit formation ka fi nen ngay naak gaya pour gaya jega ndaa ngay naak elevage oxu na fiyan ten waagu fuuf oxe na gaya pour a gayaa ndaa a qooq it i tolwa maaga xooxa pour xooxa jeg kee o jirñoora jeg kee o ñoowta ten refu meen ndaa a refa nga a qooqa le ando naye kaa waro jirñong baa jirñaa lakas kaa lamit formation fok wiin we ngetu win
d' accord kaa i nga'e aussi o ndeeta ngaan nuun xoxox we bes o qol leeke o dufa ngaaan pooɗ no ndiing neeke ndiing ne na gara o duufin a areer keene pour xaro yaakaro ye den waralu de mbiya kaaga
parce que o ndeeta ngaan maanaam areer kaa ref kaa aando naye manaam a jega nge engrais sax a jega kee and naye kaa xicanan a xooxum o mbaata ngaano ndik rek awaaa ret to comme keene te qicana xooxum bo xaqa noona yit kaa yoqaa maaga o duufa nga maaga mbaan kaaf kaaga ka engrais a kaaf kaaga mayu koy a mbaa ñako ngaƴ teen xel ndaa le faite que fi'a noona areer soo ren o fi'ii din kaaf areer ke fi a noona fagun faak kaa dimle a kaaf kaaga ande ngaaf a to comme areer ne a reend a meen a jeg'a kee te xaƴ na mee a gara ngaa kaa jefandi kooran kaaga moƴ'uno waraa ndaa o buga nga fiyan ngaaf toujours toujours to yoqe warna teen fop kaaga kaa pauvre na o qol kaa ɗegaa o qol a refa nge a piifin to bo ga'oona naange ɗega a pifiin kaa yoomb ku leeloona maana o xot mbaxkin maaga ndaa ba re'ina ye jegoo ge keene so o xoxoxan toujours toujours xana ɗeg axa
o ndeeta ngaan aussi <hesitation> le faite que o ndeeta ngeen nuun fa qooqx nuun nu moƴo mbitnaala kee ando naye ten refu a pifiinale fo par rapport xa qola xe an naye den ndefu koɓale keene fop xa waralu keene
parce que a pifiina le ten moƴngo mat Djiby o seenda nga maana suqi
mais o qol fo o qoloo de
o qol fo o qolo ndaa o ndeeta ngaan ten moƴu mat le faite que o retaa maana o yip meeke ten moƴ mat to comme andaa ye ala kuli aal a pifiina tarde anga rek Djiby
a koɓale koy
a
a koaɓale koy
a koɓale yoo ware tarde de <laughs> a koɓale ware tarde nda o buga nga tarde ke den fop daal ande o qol kaa may critere mayu non seulement keete leyong a refa nga na cang no walum formation kaa te leyoonge o qol le kaa waro maase o buga nga o duufa nga te jeg kaa waro maase leŋ to a wara waago xaand soite ko yiptkan engrais soit te refka suqi wala naak kaaga ka waro jeg no qol le soite te ref ndaxar kee ando naye kaa dosa kamo qol le aussi ndaa o qol le kaa jambo fodir koy parce que a fiya nga pant i njegaan o qolo leŋ mene to ga''anum kaa yip el engrais yee roog fee demb na a fudnin a mbisin a fiya nga pant aussi kaa waña recolte fee rendement fee te warna jeg ndaa ole moƴna teen moom a fodra nga daal a jega teen solo lool iyo a jega teen solo lool
d' accord o ndeeta ngaan aussi nuun xoxox we o ndeeta ngaan no coté xot tuuna no walum manaam varieté fee no ax ke manaam le faite que o xot ax manaam axa areer a kaana o duufin no kam ndaq ne wala o duufin no kam joor fee awaa ñako jamb ndax keene aussi bo ndiik no choix de la parcelle nuun fa qoox nuun nu naange njega probleme nan nen keene
parce que o ndeeta nga parcelle neeke ɗakoo ɗa jega ax ax le ando naye a jmba no ndak o ndeeta ngaaye o xeeke jooro a jega axo le ando naye ten jambu maaga ndaa o xota nga koy we ando naye joor fee moƴ mbaagit mbisin maana ndaq la ana jegaa rendement surtout foofi manquer anga ko ga'a no ndaq bo foofi manquer na keene refa maaga en general soti kee ndaa a refa nga o fuuƴole aussi foof le maya nga kaa fi kaa yomba neexa yo kaaga fop kaa ref kaa ando naye faut wiin we ngastu wino yo a jega axo le an naye a jamba no mbuuƴ mbakanin mbuuƴ naa oxe jamb na ndak na o mbakanin maaga no ndak naa
ok boo ndiik no choix feen poarcelle ke parce que o ndeeta ngaan des fois andim ndax wiin we jamba qooqa ley katel ndaa no jamano feeke ga i ndet boo xa pina xe ando naye gaa ngen elo yo pour cegel ke a ñaam ta maaga wala de yer taa maaga i nga sax ma ando naye peut :far etre imba leya a bañ wiin we a diñata baa ndoko yo a bañake refee kaa jaxla toonga parce que o ndeeta ngaan no ndiing ne fagun faak a jega mayu maa ando naye a maya baa refa a bañ nan nen keene fop xana waralan ndax ñak maa xooxona ñak parcelle na xooxona yo wala namo
merci Djiby question neene sax war'u refo theme ole xaye parce que a jega solo trop o ndeeta ngaan kee waral na kaa may o leya nga no reunion ka leya ye wiin we a ngupato yo laŋ ke doole jambiim wiin we mbaa ŋup laŋ ke doole ndaa jambiim a 100 pourcent ke waral na ñako yoon ko ga'a mbina ando naye den fop qol to roogu a ndetaa yo a ngooxa yo o mbiño leŋ awaa ñako jaak naaga a peut pres quatre hectar cinq hectar ndiiki wiin we njambate yoon o xene xaaju a xot maana o xene xaaju a xot maana o kiina jeg o morceaux so laŋ ke a tapatoxale de mbarna topat wa den laŋ ke ngaande soo koy de ngaaj ra den jeg kiro mayu ndaa a rend anga ye wiin we fop kaa yoono yo koy ga'a a nduq ange nduq kaana sax weeke ga ndet kaa maana weeke ndef maana nu yoon xoxiq nuun fop mbandiko yo xanu njeg ndaa wiin we den njambateeru a yoon comme njambate yoon koy to xa qola xe manquer a de obliger a ngodaa xa qusa xe so xa qusa xeene de ngodaa koy prbleme maaka mbissidu parce que a jega kee refo gina qusax to goda ngaan kaaga refka te ma cegel ke ñaam toogina ma ngar kate ma cegel qoqomb ke ndef ina ma xana njufa ndet so oleye koy yam ko bug ma xooxoona a taxo watin keene so ke jirñooroog na koy a fi'in nam o lor kin cegel mayu kaa mola taa yo njega tee maa ndefna njega tee maa ñaamit na mene to keene waralun wiin we yoon anga amba ngaƴa koɓale meete rend in a ta njirñuwa na koɓale na njambeteeyo a yoon kaaga ref tiye
njambate a yoon bo o ndeeta ngaan ten na mbekaa a baña leŋ leŋ aussi owey na ñufa taayo parce xooxele kaa ret baa gom mee ando naye maaga ten refu a bañale roog fee dembanga
kee waag na teen tig rek koy kee roog fee fina fagun faak ba continuer na ren a temba mayu rek i mu ando naye xoxo gaan a baña rend 'u xana janga place um mu xoxo goona xano numtu maa xoxogoona foof le fata numtu wiid rek xan cegel ke numtu wiid a bañake numtu wiid
d' acoord bo ndiik no choix des parcelle xayna awaa rok kam fee parce que o ndeeta ngaan dés fois ñakee kam pinke nuun wala boog sax no xa qola xe nuun o ga o qola ando naye a ndat kaa gara a xaañ kam fee wala o ndato ndeɓ a gara xaañ kam fee keene fop anaa refaa no wawaa mbekel no affaire choix de la parcelle xayna nee waroona jilit ne waroona figoor bo a ndata leene xaƴna wiina njeg comprehension bo bung ke ndokaa yo teen est ce que refee jafe jafe ndeer xoxoox fo wee ando naye dena ñaaƴa aussi
<hesitation> faak reko fogum a jega o qola ando naye ona reta ma il faut o jax no qol no kiin ndaa o yaalum kaate leyee e wee mbeer na mene aniin no e kaa ndi'in yaama nga'aye mene kaa duufel e ndax mbaang e laq tooxoyo keene koy maanam ga'a saate fee in fop in adin kaa teena xooxes fat i letna qeeña ke in letna yiifa ke in ga'a mee o kiina mbeerna suur wala me ci'oona o kiina pneu kee o ñakkaa maaga wañirang dara
to ande moos xaƴna baa refeerna no qol lewo
we daaw kaa jeg ke ga'ma ndata ke yenga xene ko ga'a oxa garna bo paama ndat gas yaam koo fañaa wiin ndoq no qol lewo n' est pas
kaaga fop xan i suura tin teen
ndiiki koy a fiya ngaan oxa ga'eerna a garo yeng a yen teen choc fuu jegna maaga ndeeti koy kee bugoona jirñu mene baa tax o waro kiin wala o fi lakas est que a jaraan oxey xaaga fat wiin we letna yiifa ke fa a qeeña ke
ndeysaan d' accord leyna le choix de la parcelle manaam o qole ando naye ten waro waago xot nam waru waago ref a qembana le ando naye ten wo fa qooxof nam damoyee a qembana laaga waro waago xemba niin bata waago cooxong kee bugoona
o qol daal Djiby leŋ keeke xam leyin teen o xesa nga leyele o qol laawo xaay presque kam leyoogu fo o qooro leŋ yenga xaana me na jamano nam wiin we mbaand toogu xa qol nam wiin we njeg toogu xa qol te leyaame a na jamano de o kiin ka garo gu gar o reta nga bo o mbiñ manaam xaye o gar a nga im gar gar anga o ref yaal saate fee kam gara mewo ley nge a diw de bereb nangam inoorum ndaa kam bugo gen bug xa qol o ndeet zone ne ando naye wo dox uma ande a fiya ye andiim meeke sax a jega o ñayole de leyan fana leyan andiim an o gara nga meno xaaga te leyoone zone nene godi meene bo kaa waagoona o goda ngaa kaaga na refka xa qolof o goda nga nga koy o xaana god bon njeg xa qola xeene ndiiki nam nu mbar topatoora den yeenu choisir a bo njeg maaga xa qol nu ngodaa ko godoo gu ndiiki koy o qol laaga ko waro topat win a topatoxa le ten refu yee xano changer a den o duufa nga mene ren kene o duufin maana o reta nga bo ga'ee o qole xay faible a parce que engrais jamano faaga reend ee meen ndaa a paake a njega neede mbi toog na boo a ñoowa xa qola xe den ndeng kee o ret anga bo ga'e o qol le xay faible a ko xaƴoo gun ren fene fañno xoox
te ref o ñar quoi
te ref o ñar kaaga aussi o toubab a leya jaseer o xaƴin te ñar o ñaro laaga koy o toubab oxe jublu wooga teen mayu parce que o fi angaan naaga te fina xana jeg daand mayu le sutuna ma ndaa aussi xana jeg taxar mayu kaa sutuna taaga taxar kaaga kaa jeg keede mbiya no qol qol le ando naye vide a fiyu fo o qol le mayna taxr mbee nan parce que a fiya nga vide ngeñ ne gara nga kaa bufa laŋ paax ke ten a mbisin qol laana jen na taxar koy maaga geenu kaa parce que waaga njegu kaa mbolna doole fee ngeñ ne maaga laŋ paax ke ngeenu kaa o xaaga xooxa nga xana jeg ndaa o qol le wara jeg ndaxar taxar o buga nga o qol lewo faax fexe yi teen taxar
taxar kum taam we no qolo paax
mene koy kee i moƴna and mene imba leye saas imba leye kiic i mba leyee nar taxar tadik keene daal a woora xame pour o fi'in o mbiñ duuf ndunga um to condirang dara
xa wara lu kaaga xa waralun
parce que a refa nga saas ne ke waral na ɗikoo ɗik keene andum teen boog saas ne fo xooxum kaa jeg keete fiya no laŋ ke a nafa kene na ten naa ngariida a tosoo mais saas ne ka roma n' est ce pas a rima nga kaa samaa xcegel ke inoora nga maana kaa ñaamiid a ñaamiida nga ba ngiñ na xana neefere o ga weeke seed ma neefere ma wene yonmg ma sax kaaga kaa dosa maaga ɗik kaaga de anda num no saas nen ndiic na aussi neen nar naa aussi neen a jega taxar ke de njufa yo koy comme exemple kam xot kaa teen o xeeke nama ley teel nenef de leyee nenef ku dufuuna maaga faax ke qol laa in a jega neenef ampagay ndaa jambiim kaaga wiin we leyaa yaam ka'a nenef oxa moƴna waaga tos jegee kaa xaand de tel sorte que bo dufoona tookum to watniro kaana ande i ndeta nga bo njiind ne kaa mboor waa a dosa meene baa pare soo o maado xanjin koy ko kee te saq ina o xandeluma leene o bugo dako dosin took kaaf ke bo jik oona a camion xa baas limba xeeke o cuuma ngaan o mbiñ bata fagna o duufa nga maaga maaga sax ke to alors me mbaxa noona kama qol le fop xana faax \kaa xaand bata xup ndaa o buga nga ko te jirñong o reta nga koy bo ndiing ne bo me waroona duuf ko waand nana akayit o godin took njeenj na waago taper directement no laŋ ke naaga o fiya ngaan ku duufoona maaga xana faax o reta nga boo fig waa o gar fañ nu a naak o waña naaka ke d' accord
bo fiya noona daal andaame ka moƴna xaand no qol jegee o ndeeta ngaan mayu na njirño ran yaam kaa xaand yaam o fudele naa ndoma de utiliser kaana o xaandelo laaga koy tena fiya no laŋ ke
d' accord i ndeta nga boo ndiik no choix des parcelles aussi xaƴna coté nuun mbogee ndax nuuna mboga nowe andoo naye dena ngooxa maalo maalo fee te ref maalo sereer wala te ref maalo lakas meene aussi num xalatoye wala boog nam ga toye naaga wiin we mbaru mbaago choisir it nee ando naye xa qola xe de mbarna mbaro mbaago nduuf no maalo fee
maalo koy yee i moƴna ndef xa temba noong i nga'a ya'ke in a ngooxano yo meen ndaa kaa wañu ndiiki de tel sorte que raageer na yee projet ke mbiisiid na meen leŋ kene yit jambaa num kaa ngañ u ngañ yaam xaƴna gay naak we ga yaqana den n ndax nangam nangam ndaa aussi jamano feeke tembe tembe fojemo le foga teen coté le in parce que aussi kaaga yit kaa ref facteur naa ando naye fook i souligner an a jega xa qola xa ando naye a roka ngaan sax o duufa nge kaa ando naye a buuga o jem soti kee to laŋ ke in koy kaa commencer jomole bugu sonla in lool andaame foog i nges toox kaa ando naye xana ñoxor fojemole moom i mbuga nga continuer ndef xoxox quant a rewene na ngooxa koy ga'aanum leŋ leŋ we naa mbiyan kam projet ke i ndaa oxu jeg na aussi mais andaa ye a qooq moom a qooq ceeb wagino fi no fuuƴ keena leyel sol argile ɗok genre kaaga maaga te refaa
manaam ma foofi yoomb na daaga
ma foofi daaga i comme peel keke ndefna no saate ke in rek maaga na xooxel naaga boog ga'um de ngooxa yaaga to wee maad na ngooxa ndiiki yitam maaga de ngoxano yo
d' accord o fogole na nan gilooxa radio Diarekh bo ndiik in way meeke no 102 point 5 Fm mbaxtaan ta no ku xatna no walu choix de la parcelle manaam a cila le ando naya wala boog ne wiin we mbarno mbaago ndamta wala boog nede mbarna mbaago njilta xa qola xe daal a ngooxa wo anu koy naa jilta noona o qol le <hesitation> neete warna waago fod maaga sax i ndoka Modou parce que kaa i ndeeta ngoor ke peut etre o jang hectar leŋ bigo yip teen kaa ando naye xatil kiran bo xayna awaa mbisiid jafe jafe te ref nduupna ando naye kaa matirkaa wala te yaaj boo xayna awaa mbisiid jafe jafe mais en tant que wo fa xoxof wo fee ando naye waxey yond nu waa no millieu le o conseil :fraa ooga nga wee ando naye den na ŋooxa to a njeg jiifi jaafa no choix keene xar refu kee ando naye teno conseiller koogo den
kaa jeg o ndel mole leyoona dama kam fee manaam ndup matirne
ndupa tir ne
iyoo
parce que awaa refee o qol le yaaje xayne o bug mayu
o bug mayu manaam ga'a o naq ma o ɓay kaaf duufin mene naq pep naxiq kaaf duufin maana anda xile pep naxiq ke naa moƴkaa mbaax na fop xana sax de xana sax de ndaa naxik ke na moƴkaa mbaax kum waralun kam yoomb u tooña Titin we toujours no relais es kam ley'u denee o boolo le ando naye Mamadou Tine kese kese warno ñaama to naq ne teno goor xarmbaxay a ngara nga maana a mbogin fo ten bugo njuf bo o ngool est ce que kaaga xana soti ngeex xana wara den de
tem de ngoliro yo de xana ngolir kaga damu koy manaam duufe leene na matraa ku colna teen areer a matra nga kaa doxraa kaa doxraa soo o fiya ngan neede mbarna maakit makit kiran ma parce que keede mbarna ñoowit wala naxik ke de mbarna ñowit xarmbaxay a mbuga ngaano ñowit maak waage ñof naaga to cookirag rendement fee bugoona aussi il faut o coxel espace fee ando naye tena jegu fo nombre fee te jeg na ko ga';a sax bo wiin we ngala xa wara lu wiin we mbañaa kaaf comme genre kaaga yo kaaf ke maya nga naaga awaa ret nbaa fi de ndaa kaaf leŋ ndiq tadik te suli kaa teen parce que nu keede mbarna ñoowit baa mbi jegiran no yaso lene o xeeke koy ande ndik a ndee u wala tadik a mbaa ñoow maaga ndaa weeke nde ina xarɓaxay wala nangam wee faax est ce que a takwa aussi no kee ando naye ten xotu manaam o yaajelo le no qol le te ref a liimbel parce que i nga ataa no jamano feeke andaame xan i ndokiido yo teen te ref agriculture moderne <hesitation> nda a jara peutr etre xeyna atole manaam o faaxo le duufe duufe le a takwa no yaajelo le qol le
tak wee teen yaam manaam o qol le yaaja nda xano jeg mayu non non ca depend no laŋ kaa kam leyong xatoore a jg a jamano ko ga'oogu maak we ngoox kaa fina hectar njiind o ndiing mbaagirano ñaam ko ga 'oogu hectare naa ando naye kaa fiyoogu tap tap ndiiki waaga xoox deux hectare trois hectare jeg kiro ndap kon nade refee yaajelo laa exemple o qol ino leŋ im xotit kaa exemple i ngoox angaan mete deyoog na awaa a fi ndapna naa ando naye kaa jil keel ande kaaf kaa njiloo gel kaa fiyoogu ndap baa yoq ndiiki o qol laaga meete refna ndiiki waaga te fi ndap to kaa moƴo yaaja sax yaam owey ngodaa mbaatan ndaa wagate fi yaam ndiiki ke waral na ten refu yee o qaandelo le ref ina no qol le camano kaaga fo nee o qol le topato roogeena peut xaƴnum jega tee maaga taxar kaa may'a ma parce que o ndeeta ngaan limiter un nene laŋ ke ten waag iro duuf bo sut ngeñ ne kaa barrée oogun taxar ke may'a kam xa qola xe naak ke ka ndosoogu kam xa qola xe wargal wiin we ndosto giina i a tosa le xay maado jegaa ndaa plus moyen refa tu ndaa taxar ke koy den mbañ wu so suqi ke mbaxoogeena mboda tee naaga encore suqi fee de mbaxa waaga ga suqi faa ando naye waaga ga puus keeke yiin plastique fu refna o yipin kam suqi fee soo mbaxti kin ande kaaga kaa yaqaa o qol laa
d' accord to foogum suqi feene aussi refee no qol luu dawoona o waago mbax aussi wala
suqi fee sax ca depend rek no kee o duuf kaa qol laa i waaga no mbax ndaa koy suqi moom ande o qol leeke fina o mbuuc ten moƴu o laana fina a ndak ona mbaxkan kon mbaxkeen mbuƴonge parce que ndak ne sax anaa maado xaanda o ndik sax ndaa mbuuƴ ne moom andi ye au fur et a mesure kaa moƴo ɗekaa rek kaaga moom kaa moƴo yaq waa
kon i mbaa ndamee manaam ndak ne imba ndame xaƴna peut etre ten moƴu xaand mee ando naye ten refu mbuuƴ ne
jamano fene i ndef na moom ndak ne tane u mbuuƴ ne mbuuƴ ne meete jeg taa sens rek maa foofi manquer na ndaa foof le maya nga o duufa ngaan kaaf ka neexa yo deɓa deɓa ŋaaf moom kaa yoobo neexa
d' accord bo ndiik i numtu wiida nga no kee ando naye ten refu agriculture moderne manaam a xooxa la yaaga fo a qooqa le ndiiki nana tee xaƴna a maada yoqa bo ndiik wee ando naye roog wasnamo ten seen kaa leyelo yo mak kaa maada na qooqa la yaaga boo ndiik ndaa wo xayna ndeetlu waano no caate ke a qooqa la yaaga fo a qoqa le ndiiki wo fa xoxof dabort xan moƴ moƴo ñof moƴo barke wala boogen moƴo faax no coté maaga jega kaa dembona teen
voila maga djiby o ndeeta ngaan o qooqale yaaga ten moƴ'u ɗom koy ndaa ten moƴ'u xool parce que o ndeeta ngaan machine kene mbond e teen neeke maaga o ɓayo lewo o xoox taa ndeeta a paax ke o xooxa nda a refa nga machine parfois o xaq kene éliminer o ndaxaro ngaana keene machine ke a jega mayu kee ando naye a changer a a ñofa koy ndaa yit a mbissina a jega galang koor faa ando naye a mbisiidaanoyo machine ke moom a njaga keede mbisiid na o mata nga o maak sax ka leyange a qooq ina lene fop barke a teen na machine kene mbaralun machine ke mbara langiran a njega teen part de responsablité
nduunja rek goma rek retaa
nduunja rek
ku xet toona rek o gom te yen
surtout xa teɓanoonga xe ando naye dena ndiiga ta yee moƴma neew parfois kam retoogu na koɓndaa wa eemo coox machine wala o lakasa cooxel machine ndaa machine ne waa xupong doole faa ando naye surtout boo o raatale a meene a areer ko ga ka o fiya nga fi nene o ga'a a aarake a ciiñ to o soɓ te naafel noo pare ande keeke machine ne ten uta tinu den peut etre doole of tolwee maaga pour o teeye in wala nee pisne siip taa to ara kene fop ko utatin kaa den mais kaaga rend anga o ɓay ande maak ref koogu ref kooge in xana soox to ut kiran ndaa areer ne fiyoona bo yaakar ne a jola o utin faax kate kon o xaaga moƴ xup rendement yee o xene kaa o xene kee waagona jang superficie fee wagoona xot waag ino xoox
d' accord le choix des parcelle aussi i nga'a maak we aussi a ndeetooga ye manaam a tamba ke fagun faak no laŋ keeke a mbaaxka a mbaaxka xayna de njemo a ñim mene a ñim mene ndax boo ndiik nuna mbiyano yo
na teɓale
manaam maak we a ndeeto ga ye a joor leeke de ten jeg'u ndiing fagun n faak manaam oxu duuf ina no joor le fagun faak jeg';a ndiing oxu duuf ina no ñakano wala te ref le contraire bo ana taxa aussi den fa qoox den ngotooge we ando naye ten ref ref joor le rek a mbiyo teen ndiing den wala de ngotoyo ndaq le rek a mbiya mbiya den ndiing den mais a mbiyooga choix ndik ke duuf mene no joor le duuf meeke no ndaq le ndax boo ndiiki ana jegaa
Djiby ande maak we wiin njegu xam xam a ree'u
den kay gaa ndeetlu woogu rek
wiin jegu xam xam a ndee'u kaa de leyee koy manda gee kaa miñ fo roog ndaa jambaam de maak weene kaa miñ fo roog a ndeetlu wa mayu ndaa koy kaa ret baa bugo toucher a in in jeunesse be ndiiki to xam xam ke ndefee leŋ parce que o ndeet lu wanga fagun faak kaa roog fee demb wiin we leye xee kene waage ref ndiing de kene kaa teel nangam nangam wee eet ina nduuf fop kaa ndat teen ren fene xar wiin we leyu yee te leyee ndiing ne fagun faak fopa teelo nduuf kaa i nduufa tina den i njege xam xam fee maak we njeng ina to roog waage andeel ke wagoona kay
to nu mate maak we aussi
keene yo kaa i ŋondat maak we ndiiki o ndeɓanongo xu fi na neeke a waand ka xalis xalis fee yaqu saax le kaa i mbug xaalis i mbida te xam xam to xam xam ten refu fop avant dara o saqa nga xam xam boo moof fo ten koy naaga xam xalis a sombiit kang sax parce que o kiin na soxla ka xam xam fee a gar aley ne keke de keeke yo te xendti nangam mo waaw naa ndiiki kaaga pour o kiina muc teen a somba ngaaye ko jeg ɗak jeg joor fee wagiro anda roog andaa yee ñimi mene ñim mene comme andaa ye foof le maya nga joor fe mat yoombe soti ñimi ma a maya nga kaaga sot ange ndak na maana soti o leya ngaaye ñima maaga a soɓa ngaaye fooffi maye naaga faax to manaam o kooro leŋ ka leyaam feede faake laŋ paaxeer njege e lang kaa topatwaa neenda e ten jegu to jambaam kaa a joor joor joor o fi kee warna teen roog fee dembanga te faax fato jambo xooxit yaam foko jambo xoox o leya ngaaye roog rek to jambiro a qooq yit o yipa nga ma engrais fee Senengal fop poo wala naak kee fopo wala naak ke Senegal fop poo wala naak ke senegal foppa ngaro ndosa nong to jambiro a qooq it faax kee ndaa o qol le jooro a dose ba naan sep wala a yipe fumier baa nan sep tension ne fumier fee koy leyma xatoor plastique fee kam fee fat wiin we sutan puus kene yiin plastique kiin kute waag na waago ref kam suq fee kaa yaqaa o qol plastique moom faaxe il faut wiin we mbind teen solution
o qol luu ando naye kaa may puss
kaa may puusiin keene yiin wala a paana ke yiin ku ref na no plastique daal awaa moytu wel kam qur parce que boo ndeetlu wan noona a refa nga mbuus ndeeti njegel a ñaama ngaan baa xon na fat wiin we ndeetin xana sombin kam caxaan yaqiran so naaga yaqta laŋ koy fat wiin we moytu puus ke kam xa qola xe gisin sax gas bata xoond o fokatin uupin ma sax ten moƴ wala o doxin o doxole koy kaa fadiida fulee mene ndaa tiya warna moytu welo manaam seend nene bata may nene o dox manaam mbuus ne yiin fo ku te waag na waago ref o dox no qol a ndaame xana moso fadiiid refa fule xam xam faa fadiid na mene koy ndaa xana moso
mais waaga ñimna in teeno ndik <laughs>
kaa o ndeeta ngaan ga 'a meene o doxa anda a jega kee leyoonga naxa basa xe xatoor xa basa xe moom mayu mbaa seede in kam saate in jaraaf fein jeg u den a yip un no qole ten meen ndaa ga'a meete yip uuna
xa baas lan
xa baas liɓxa ñaɓ liɓ
a xa basantoor
i meeete yip ina a camion le sa mbaxin kamo qol le tout kaa faax ndaa mete juum ina juum maaga waage soti parce que kaa xaand bata xup kaa dox u maaga parce que xar doxuma kaa jeg keena ñoowa no laŋ ke aussi kaaga koy doxu bo dara waagate faax maaga ndaa o kamb nanga geñ yit geñ kaa jeg taux de brulure manaam kaa jeg qualité fee ando naye a fada nga maaga wariro waago kambin parce que a kamb na ngaan maaga kuuna ñoowa maaga ta ref keena jirñaa laŋ ke xana watma xana xool to alee pour an laŋ ke ando naye kaa mbaax laŋ kuu ngu ponga kusax o gasa nga o ndiko tutuñ o ndeet kam fee laŋ kaaga moƴno mbaax
manaam laŋ kuu gasoona ndeet ga kusax
ga kusax ke teen andiye laŋ paaxo to couleur ten aussi tena moƴa foncé encore o gasa nga kam fee te ɓuuɓ wala te fi l'essensiel gestu wi kaga rek o gestuwa ngaa kaaga xano andee kaaga laŋ paaxo
parce que o ndeeta ngaan des fois kaa i nga a maa ando naye koo kaa ngeñ maak a ref ma a doxel roog fee demb daand le sax pour te sax maaga
sax kee parce que taux de carbonne fee kaa doxel carbonne fee ando naye laŋ kaa ñoow tan maaga yee kamb noona koo doxin to tiye refee mbindel mborke soom kaa jeg kaa ando naye kaa jeg no laŋ ke a ñoowa laŋ ke a ñoowa laŋ ke aussi kaa ñoowa teen saa